Ogya ahyew nneɛma bebree. Ewusie nso fii beebi ɛreba. Kaas pii ahyew, emu nketoa ɛne emu akɛseɛ. Kaas ne bi so nenam kwan ne nkyɛn.

Nkwadaa a wɔte dan nkyɛn mu. Kotokuo gu fam. Nwura bi nso gu fam. Nkwadaa no ho ayɛ fi. Wɔtete atwere so. Ebinom reseresere, ebinom nso resereɛ.

Nkwaraa reyɛ nhwiren ho adwuma. Nhwiren ahorow ahorow naa ɛwɔ ha. Nkwaraa no redua. Wɔhyɛ ade wɔ wɔn nsa. Wɔreserew.

Barima bi redi glass ho adwuma, ogyina awia mu, sar ɛwɔ beebi a ogyina no, anwea kakra nso wɔ hɔ, nnuadan si n’akyi a mmarima ne bi gyinagyina nnuadan ne ho.

Asebɔ ne mmoa ahorow. Nnua sisi wɔn nkyɛn. Sare wɔ hɔ. Sare no yɛ frɔmm, ebi nso so awo. Asebɔ no redi aboa foforɔ ho agoru.

Afiase a wɔde binom atoto mu na bi nso resiesie hɔ, ɔbaako hyɛ dan mu a wɔato ne mu, baako nso nam hɔ a ɛreprapra, asraafo nso nenam hɔ a wɔrehwɛ wɔn do.

Nnipa bi redi nsu mu agorɔ. Nsu no taa fam kɛse. Mmarima ne mmea na ɛwɔ nsu nim. Mmarima ne bi ahorɔhorɔ wɔn ntaade, ɛna wɔnam nsu nim. Mmea no ebi hyehyɛ ntaare fitaa ɛne tuntum.

Ha yɛ afuom. Nnipakuo bebree ahyia wɔ ha a wɔreyɛ afuom adwuma. Ebinom retase adeɛ wɔ fam. Adwumayɛfoɔ no bi abɔ duku, ebi nso nso hyehyɛ kyɛw a ayɛ sɛ umbrella.

Gua a wɔtɔn ntoma wɔ mu. Ntoma ahorow ahorow sensɛn gua no mu. Nnipa bi nso a wɔtɔn ade nam gua no mu. Ebinom gyina wɔn nneɛma a wɔtɔn. Ebi nso de wɔn de kɔ akyin.

Adwumayɛfo a wɔreyɛ adwuma, nnua sisi hɔ, dan si nkyɛn, obi hyɛ mpaboa fitaa, ɔsan nso hyɛ ataare fitaa. Binom nso hyɛ ataare kɔkɔɔ ne ataare tuntum.

Dwadibea a wɔtɔn atosode ne nnuaba. Mmea tete gua no mu a wɔtɔn wɔn ade. Kɛntɛn si hɔ a atosode no bi gu mu. Atosode no bi ne gyeene, ne nea ɛkeka ho.

Ɔpon a nhoma ahorow gu so na wahyehyɛ mfiri ahorow ɛnsoso ɛwɔ so. Mmea abiesa gyina ɔpon no akyi rehwɛ biibi wɔ ɔpon no so. Mfiri ahorow ahorow ɛwɔ wɔn akyi.

Nnipadɔm bi ahyia. Wɔgyina baabi a mfuturo wɔ. Ebi hyehyɛ kyɛw, ebi nhyɛ kyɛw. Ebi hyehyɛ atare nguso, ebinom nso atenatena ase. Ebi gyinagyina hɔ.

Mmaa baasa a ahyia redidi wɔ adidipono so. Nnuane ahodoɔ bebree ɛwɔ adidi pono no so. Mmaa no baako resere anigyeɛ so agye biribi afiri ɔyɔnkoɔ hɔ. Baako nso te hɔ a ɔredidi.

Papa, mama ne wɔn mma nkwadaa no tete wɔn na ne wɔn Agya nkyɛn wɔ mpa so. Nkwadaa no ani agye yie. Wɔreserew. Abaɔfr abaamua no tirinwi afu.

Wɔreyɛ ɔdan ho adwuma. Nnua pii gugu fam hɔ. Ebinom atasetase nnua no bi a wɔkura. Wɔhyehyɛhyehyɛ kyɛw. Ade hyɛ baako nsa. Binom tete dan no so.

Mmarima mmiɛnsa wɔ mukaase. Baako renua aduane. Mmienu na aka no rebɔ bɔɔl. Baako te akonwa so ɛna baako gyina hɔ.

Mmea abiesa ne akwadaa baako. Akwadaa no gyina hɔ a ɔrehwɛ wɔn. Mmea no baako repra. Mmienu nso retwitwi wɔn nkukuom. Mmea no nyinaa abɔ duku. Wɔhyehyɛ mpaboa.

Maame no di aburo asi gya so aa ɔrenua. Ogya ɛwɔ pan no ase, ɔte akyi aa ɔhwɛ n'ade aa asi gya so. Obi nso tɔn ɛneɛma ɛwɔ ne nkyɛn. Abeawa no hyɛ ataare tuntum na ɔte hɔ .

Keteke a ɛnam keteke kwan so. Nkurɔfo bebree te mu, bi nso tete so, bi tetare keteke ne ho. Nnipakuw bi nso gyina keteke ne nkyɛn a wɔrehwɛ wɔn a wɔtete keteke ne so.

Ɔbea bi rekyerɛ mmea a wɔaka no ade. Mmeano a wɔresua ade no tete fam. Nea ɔrekyerɛ ade no gyina hɔ. Wɔn a wɔresua ade no ne nea ɔrekyerɛ nyinaa de ade akatakata wɔn ti. Wɔkuta nhoma a wɔrekyerɛwkyerɛw mu.

Mmea a wɔpam ade tete hɔ, wɔte afiri a wɔde pam ade akyi, teep gugu ebi kɔn mu, wɔn nyinaa awɛn wɔn aso ɛretie asɛm.

Asrafokuw dɔm a wɔnam fam. Asrafo afiri di wɔn akyi. N wura bebree gu fam. Asrafo no hyehyɛ kyɛw. Ebi ne nkrɔfo rekasa wɔ akyi.

Nipa dɔm pii na egyina hɔ. Polisifoɔ egyinagyina wɔn enim. Nipa no kita frankaa ahorow ahorow a wɔrehim. Polisifo ne bi hyɛ kyɛw, ebi soso ehyehyɛ ataare egu so.

Ɔdan a akonwa ɛne ɔpono si mu. Wɔkye ɛbɔ dan ne ho. Laet fɛfɛ ɛwowɔ ɔdan ne mu. Ahwehwɛ ɛwɔ ɔdan ne mu. Dan no mu ɛyɛ fɛ ara.

Nipakuo bi ahyia a wɔreyɛ mpɛnsɛmpɛnsɛmu. Wɔte pon akyi. Laptop si pono no so. Kɔpo nso si pono no so bi. Abarimaa baako hyɛ atadeɛ tuntum.

Nkurɔfo reba atwene. Ebi nso redi asaw. Wɔn a wɔsaw no yɛ ɔbarima baako ne mmea ebien. Nea ɔbɔ atwene no bi hyɛ atare fitaa. Ɛbi nso hyɛ atare tuntum.

Ayaresabea a ayarefo gu hɔ. Apomuden adwumayɛfo nenam ayarefo no so rehwɛ sɛnea wɔn mpom te. Wɔasesa ntontom dan wɔ ayaresabea no mu. Ɔyarefo baako te ne mpa so.

Ɔbea bi ne nkwadaa redi nkɔmmɔ. Nkwadaa no tete fam wɔ sare so. Ɔbea no gyina hɔ na ɔrekyerɛ wɔn. Dan si wɔn nkyɛn mu. Obi gyina wɔn akyi a ɔrehwɛ deɛ ɛrekɔ so.

Asukuufo a wɔresua ade. Ɔkyerɛkyerɛni gyina wɔn akyi rehwɛ wɔn so. Sukuufo no bi abobɔ wɔn ti, bi nso ayiyi wɔn ti. Osukuuni baako de ade ahyɛ ne nsa. Kanea asosɔ wɔ hɔ.

Mmarimakuw ebien reto ɔware, barima baako hyɛ batakari ne kyɛw, ɔbaako hyɛ kawa ne ataare fitaa. Mmarima abien abɔ watch, dua si wɔn akyi, wɔte bench so.

Nkurofoɔ bi redi agorɔ. Abibifoɔ ne abrɔfo. Abibifoɔ no hyɛ akokɔsrade ataade. Abrɔfo no hyɛ ataade a ɛyɛ braon. Nea ɔhwɛ agorɔ no so no asisi aman no hyɛ fitaa ɛne kɔkɔɔ. Ogyina nkyɛn.

Nnipa ɛnenam hɔ. Wiemhyɛn bi si hɔ. Nkorɔfo ntaare ɛne nkyɛnsee nso sisi ha. Adan a wɔde ntoma ayɛ atwa ha ahyia.

Wɔredidi, nnuane ahorow esi ɔpon so, ntere ɛne fɔk nyinaa ka ho. Kɔp a wɔde nom nsu esisi hɔ, baako ensu ɛna wom, baako nso anomdeɛ ɛna ɛwɔ mu.

Wɔn a wɔte ha nyinaa de ade akyekyere wɔn ani, bi yɛ mpanimfo na bi yɛ nkwadaa. Mmea mpanimfo a ɛwɔ mu abobɔbobɔ duku, ɛbi kitakita baage.

Guadibea a wɔtɔn atosode wom. Atosode no bi yɛ gyeene ne tomatoes. Mmea bi tete wɔn nneɛma ho a wɔretɔn. Mmarima bi nso nam gua no mu a wɔretɔ bi.

Obi retow nnwom. Ɔbea bi rebɔ violin wɔ n'ekyir. Ɔbarima no nso rebɔ piano wɔ ne nkyɛn. Nea ɔretow nnwom no tow gu akasamu mu. Ɔhyɛ atare tuntum ɛnna fitaa.

Nkurɔfoɔ pii ahyia mu wɔ ha a wɔde adeɛ akatakata wɔn hwene. Apɔmuden adwumayɛni no rewɔ ɔbea no panneɛ wɔ n'abati. Ɔbea no de ade akata ne hwene. Apɔmuden adwumayɛni no nso de ade akata ne ti.

Papa no redi asaw, ɛnna nkurɔfo atwa ne ho ahyia. Woridi asaw no wɔ nnɛte mu. Obi rebɔ donno ama no, na ɔde asaw. Wahuru akɔ soro.

Dan si hɔ a nnipa be tenatena ho. Ahwerew gu dan no anim. Nkyɛnsee ne coal pot nso so bi sisi dan no anim. Obi rehyɛn dan no mu. Obi nso te pono no ano.

Wɔre didi. Aduane gum mpɛɛte mu ɛsisi wɔn anim. Ɔbea ne kura kube. Ɔbɛɛma no kuta kɔp. Bɛɛma ne hyɛ ataare kɔkɔɔ. Wasan abɔ duku kɔkɔɔ. Ɔbaa no resrew.

Nnipakuo pii ahyia, wɔkita banner kɛse a obi mfonin wɔ so, bebree hyehyɛ kyɛw, bi nso hyehyɛ ahwehwɛniwa, bi nso nhyɛ kyɛw.

Wɔrepia moto baek tuntum no de ahyɛ lɔɔre fitaa no mu. Nnipa mmienu ɛna ɛreyɛ saa, ɔdan esi wɔn nkyɛn. Nnipa na wɔrepia moto no ɛyɛ abrɔfo.

Nkurɔfoɔ tete suhyɛn mu a wɔretwi. Ebi gyinagyina hɔ a wɔrehwɛ nnipa no a wɔte suhyɛn no mu no. Wɔrekorɔ subonto no de akɔ n'ekyir. Binom hyɛ atar akokɔ srade ne kɔkɔɔ.

Mmea a wɔn ho yɛ fɛ a wɔhyɛ ntoma atare. Atare no bi yɛ touser, ɛbi nso yɛ soro ne fam. Bi rehyɛ atare kɔkɔɔ. Ɛbi kuta papa.

Ↄdan a nkongwa ahoroɔ si mu. Mfonin a ɛyɛ fɛ bobɔbobɔ ɔdan no mu. Kaneɛ fɛɛfɛ sɛn ɔdan no mu. Nhwiren a ɛyɛ fɛ si ɔpono so wɔ ɔdan no mfimfini.

ℇbea a ɔso ade na wabɔ duku yellow, ɔhyɛ ataare a ɛwɔ soro yellow. Bag si n’asene, street light nso wɔ hɔ. akatawia bebiree nso wɔ ha. Nkurɔfo tontɔn ade.

Mbodambɔ a wɔahyehyɛ wɔ adze do, n'enyim na abrantse bi gyina. Ɔhyɛ kyɛw ɛna ahwehwɛnyiwa. Atar gu nensa benkum do. Na okita bag so ɔyɛ kɔkɔɔ. Ne mpaboa so yɛ kɔkɔɔ. Na ɔahyehyɛ nsa no bi nso asi fam wɔ adze kɔkɔɔ mu.

Egua so a wɔtɔn ɛneɛma, ɛmpaboa ɛntaare ɛne neɛ ɛkeka ho. Nkorɔfo ɛredi gua ebi nso ɛnam. Wɔn a wɔhwɛ nneɛma no rehwɛ, wɔn a wɔtɔ bi no nso ɛretɔ, ebi so kɛntɛn ɛde nam akyiri.

Dan a wɔde nnua na esi. Nnipa bi te dan no mu a wɔhyeyhɛ kyɛw. Ɔbaako retwerɛ ade ɛwɔ nhoma so. Nnua efifi ɛwɔ wɔn nkyɛn. Sare ɛwɔ wɔn akyi. Nnua akɛse akɛse nso wɔ wɔn akyi.

Papa no reyi ɛnkonyaa ama wɔn a wɔgyina hɔ no ahwɛ. Naatare naa ɔhyɛ no, kɔkɔɔ wom, akukɔsradi wom ɛna ahaban munu ɛnso wom. Netri nwinii yɛ mpɛsɛ, nensa baako si fɛm ɛna w'ama nenan so.

Ahwehwɛ niwa kɔkɔɔ. Ahwehwɛ tuntum. Mpaboa, nnwoma a ɛmu fitaa ɛne twerɛdua. Kamara ɛnso da hɔ. Ndua wiemhyɛn da so.

Mmeawa ne mmarimaa abien. Abeawa baako ataare kɔkɔɔ. Abeawa baako nso hyɛ ataare tuntum. Wɔde ade akata n'aso. Wɔrekasa agu akasamu mu.

Aborɔfo bi gyina dan bi mu a ntwene ne nsanku ahorow wɔ mu. Ebi retow nnwom. Ebi nso rebɔ nsanku. Abɔfra baako rebɔ twne mu.

Ɛdɔmkuw bi abɔ be wɔ bea a wɔreyɛ nhyiam bi. Wɔn mpenyimfo no, gyina bea obiara bohu wɔn a wɔnye wɔn redzi nkitaho.

Wɔreyɛ ture mu adwuma, maame ne papa ne nkwadaa mmienu. Maame no ne papa no de adeɛ ahyɛ wɔn nsa sɛdeɛ fii nyɛ wɔn nsa, maame ne papa hyɛ kyɛw, nwura atwa wɔn ho ahyia.

Nkrɔfokuw bi gyna hɔ rehwɛ lɔɔre. Wɔabue lɔɔre no so. Ebi hyɛ ataare fitaa. Ebi hyɛ ataare fitaa, sare nwura pii wɔ wɔn akyi. Ɔbaako asɔ ne sisi.

Ɔbafan te dua so, ɔde rɔba akyekyere ne ti, nkorɔfo kuta kuta aketewia egyina baabi. Lɔɔre fri n'akyi reba, obi nso ekuta baesekel ɛwɔ hɔ.

Nnipakuw pii ahyiam. Wɔtete nkonnwa so wɔ apon bo akyi. Nnipa no a wɔahyia no mu dodoɔ no ara hyɛ atade tuntum. Laptops sisi wɔn anim. Wɔreyɛ nhyiam.

Wɔredi asaw, ɔbea ne ɔbarima. Ɔbarima no hyɛ atare tuntum ne mpaboa tuntum, ɔsan nso hyɛ kyɛ tuntum. Ɔbea nu hyɛ atar tuntum ne mpaboa kɔkɔɔ. Nnipakuw bi ahyi a wɔrehwɛ asaw no.

Lɔɔre kwan aa kaas ɛne motobaik ɛnenam so. Owura ne ti motobaik so ɔde ɛkyɛw ahyɛ ne ti. Nnoɔma agugu ne moto ne so bebree. Ɔhyɛ mpaboa tuntum.

Lɔɔre nam hɔ a aborɔfo te mu, wɔhyehyɛ kyɛw. asono anan nenam hɔ. nwuara atwa wɔn ho ahyia, nwura ne bi yɛ frɔm, bi nso awo.

Ɔdan fɛfɛ a akongua esisi mu. Ɛkongua no yɛ tuntum. Nfoni a ɛfa sini ahorow ho ɛfimfam ɔdan ni ho. Ɔdan ne nu yɛ fɛ ara.

Bea a wɔyi sika, nkorɔfoɔ ato santene a wɔɔba abɛyi sika, obi ɛhyɛ kyɛw, obi ekuta pɔleten baag, ebimo nso di santene ne so a ɔɔtwɛn na aduru wɔn so, sika egu nkyɛn.

Guadibea a wɔtɔn kyɛw ne ntare. Mmea bi redi gua. Wɔrehwɛ kyɛw ahyehyɛ wɔ hɔ no. Kyɛw no bi yɛ akokɔsrade. Ebi yɛ tuntum, ebi nso yɛ kɔkɔɔ. Ntare a ɛsensɛn hɔ no bi ya akɛse, ebi nso yɛ nketewa.

Guadi bea a wɔtɔn ɛneɛma wɔ hɔ, nneɛma na wɔtɔn no bi wɔ adaka mu, ebi nso so ɛwowɔ bɔtɔ mu. Mmea tete wɔn nneɛma wɔtɔn akyi ɛretɔn, aketewia esi hɔ, ɔbea bi so nneɛma wɔ apanpanso a ɔde kɔ akyima.

Wɔreyɛ lɔre kwan so adwuma. Kaa fitaa si wɔn akyi. Wɔaboaboa anwea nso so wɔ akyi hɔ. Abo ne nnade gu hɔ. Mmarima na wɔreyɛ adwuma.

Nnɔte dan a ɛso apa. Ntaare a ɛsɛn ahoma so na ebi egu fam. Mmea bi gyina hɔ a wɔrehwɛ. Ebi nso so ɛkotow fam. Mmea na egyina hɔ no ɛde adeɛ akata wɔn ti.

Oburonin afiri a edi dwuma ahorow na wɔn ahyehyɛ. Aborɔfo gyinagyina hɔ resiesie. Mfiri no bi yɛ fitaa, ɛbi yɛ kɔkɔɔ, ɛbi nso yɛ blue. Aborɔfo no kurakura mfiri no mu.

Nkurɔfoɔ resi dan, wɔn ahyehyɛ mpampro na wɔgyinagyina mu, nnipa bi nso gyina ase a wɔrehwɛ deɛ ɛrekɔ so, binom gyina twene so ɛrehwɛ, binom nso gyina asaase ne so ɛrehwɛ.

Suhyɛn bebree a ɛsisi nsuo so. Nnua atwitwa ho ahyia. Adan sisi nnua no akyi. Nsuo no ani yɛ fɛ yie. Suhyɛn no bi yɛ fitaa ebi nso yɛ kɔkɔɔ.

Ɔgyina abura so ɛresiesie ade, mmɛrima abien gyina akyi retwe ahoma mu. Nnua ɛne adan sisi wɔn akyi, sare afu ɛwɔ fɛm hɔ.

Baabi a wɔtɔn fangoo. Kaa gyina hɔ a ɔrebu fangoo ne bi de egum. Obi gyina ho a ɔrebu fangoo no. Bokiti bi si nkyɛn. Kaa no ɛyɛ fitaa, nnipa na ɔrebu fangoo no hyɛ ataare a ani dum.